Katay asay maanaassi lo"o sayniyan adhi uttiddaagee; sayniyappe bolla baggaara yeechchan hixxettidi de"ees. Oyttatti , unccattikka, eta maanaassi moqqettinne mankkattikka shiiqqi uttiddossona, etikka lo"o hanotan giiggiddosona.

orttodookisse ammanuwaa kaalliyaageeti banttaa kutaanne dumma hara hara boottaba bantta qooriyaan yeggidi gullettidi baaliyaa bonchchiyaaba malatoosona. qassi etappe yuushshuwan cora mittati doodi uttidoosona.

Mitta ayfenne attakkiltte beetees. Eti moorettena mala sa'ara sharay hiixxetti uttiis. Qassi ikka aybee yagiyaba gidiko ee hayttay issipe gaytti uttido saantta woykko gumbbo saantta geetetes. Timaatimeeka ya baggara micceti uttis. Bayzzettiyaba milaatees.

Naa''u yelaga maccanne attumagetuura issi qeeri naa'ara wolaytta wogaa maayuwa maayidi sinttawu hemettoosona. Yeelaga naa'ay qeeri na'a ba kushiyan oyqqi uttis. Etape guyee katama miilatees. Yuushuwan keettatika de'oosona.

hagee nuuni qassi ha'i sintta baggaara xeelliiddi de'iyogee keettaa puulayidi keexxanaassi maaddiya iqati woyikko buqurati issisan zal'ettanaassi woyikko bayizettanaassi shiiqi uttidaageeta be'eettes. motoreekka sinttan des. eti diyogaadan qonccissiya taappeellayikka baggaara kaqetti uttis.

Naa'u mittaa ayfeti paappayenne qassi muuzee, adil''e ciishsha meraakko biyageeti jooniya bollan de'oosona. Etikka corattidi uttidosona sa'an.

Heezzu attuma naati eqqidageti toophiya bandiraa oyqiini, issi macca na'iya oyqada quljjujada xeelawusu. etappe guye baggaara daro worattine miittati deiyaba malaatosona.

zannaqqa sohuwa geteettes; asay wodiyaa aatanassinne ba huuphiyaa shemppisanassi uuttiyo sohota malatoosona; ya baggara daro giigida sohoti de'iyaaba malatoosona.

cora asay lo'o utettaa oydiyan uttidi beettees. qassi issi yelagay eta pootuwa dentiidi beettes. ubaykka maskkiya wotti uttidosona.

Mitta ayfetinne attakiltteti de'oosona. eta gidoppe amaridageeti kaarote dees, timatimekka des cora asay eta yuushshuwan uttis bayzziya sakka malatoosona kili kilida kiluwan wotti wottidi bayzzosona.

Ogiyara kaame haa simmidi sinttakko simmidi eqqiis. Appe ushshachcharane haddirsaara asaayka baanassi kiyida oge, haattaatika baanassi kiyida olla malatiyabatikka de'osona. Miittatikka puulayanassi tokkettidaageeti de'osona.

naa'u buuxaappe keexetida keettati woga deriyaappe sintta bagaara de'oosona. eta sinttan geliyoosaa matan asay sintta bagaara eqqidaagee de'ees. qassi guye bagaara uuttati hara ataakilttetikka de'oosona.

issi mereta heeran dumma dumma mittati, maattati, dereti, duunneti puulattidaageti de'oosona. baggay woggaa baggaay qaassi guutta mittati bantta qottan qottan diccidosona.

Meretetta heeran dumma dumma qottan deree, duunnee, shuchchattiyasay, qassi dumma dumma zaallatiyasay ba meran meran merettidoogaadan de'iyasay de'ees. baggasay karexxiis, baggasay booxxanaani ekkes.

naa"u yelega naatine issi qeera macca na'iyaa heezzaykka wolaytta woga maayuwaa uuttidageeti beettoosana etappe haddirssa baggara ciishsha malatiyaabaykka de'ees eti de'iyoossaykka keehippe puulatiis

naa"u cima asati xoossaa qaala geshsha oyqidi eqidossona bantta hashiyanikka bootta gaabiya wottidossona eta guyyessankka yelaga attuma naati beettossona.

tukke keettaanne malatees. daro asati tukke keettaa matan motoriya bollan de'iyaageeti interneetiyaa go'etoosona.

hekko yiiddiyaa iqassiyonnui sintta baggaara misiilian xeelli diyoogee aibee yaagiyaabaa gidiokko wolaittan urqqaappe ooshettida kushe miishshata dammi eettassi ikka aybe yaagiyaabaa gidukko qeeri qeri otota woykko manaaciyaa geetettanawu danddayees kaqoy woykko oiqqiyoo sai dees jabaraikka qassi issi baggaara diyaa maratees asaykka geemmi diyaawa malattees.

daro qommo hiilanchchati so mishshsa urqappe medhidooge de"eessi ettappe amaridagetti jabanay, masqalette, bashe shaasha shayiyoge giigidi utidossona.

hageeti qassi nuuni sinta bagaara be'iyoogeeti xeela xeela giyageeti aybee giikko, puula miishshaa woykko puulaassi goetio miishata woykko puulaasi maadiyaageeta.

Issi cima aayyiya kutaa qumaashidaara chookkiya oyqqada saleedaa bollani xaafaydda de'awusu. Sintta baggaara kareekka dooya diyaagee beettees.

issi na"iya eqqada wolaytta woga maayuwa maayada yexxayda de"awsu qassi naa"u attuma naatikka issi daro puulatida sohuwani oydiya bollani uttidaba misatessi.

Tukke keettayne katta keettay de'yaga be'ettes. Oyddetika dosona. Daro asaay motoreka heeran eqqidage betes. Ha baggara qassi ogekka diyaba malatees. Kattaka uttidi miyo oyddettika dosona. Hara harabatikka de'osona. Keetta giddoykka puulati uttis.

polotika malatees :cora asati Wolaytta woga maayuwaa maayidi bantta kushiyaa pude denttidi yootetidaban woykko odettidaban maayettidi ufayttiyoogenne daruwa miicciyooge bettees; ha baggara etaw polotikaa aattiya asi diyaaba malatees.

Issi lo"o meran merettida maayuwaa ashangguluutiyaa mayzzidi essidogaa bollan kaqqettiis, yuushoy bootta mulxxa malates ikka bayzzetiyoosan eqennan aggenna gaada qofays.

cora orttodookise amanuwa kaalliya asati issipe bantta kushiyan zhanxxilaa oyqqidi issippe biidi de'oosona. etikka ziiriyan biidi de'oosona.

issi assi ba kushiyanni caama bootta holjojaa keehipe lo"iyagga oyqidi xeelidi dessi ikka de"iyossay keehipe booxi uttisi.

hagee hay qassi nu sintta baggaara xeelliiddi de'iyoogee orttodookisi ammanuwaa e woykko orttodookisi ammanuwaa gidishin ikka qassi bantta maayuwaa issippe maayidi birahaane misqqel yaagetettiya baala keehi malaala hanotan bonchchi de7iyaageeta xeellettaesu

Oyddu miizzati zadaluwan qashettidi eqidosona. Etappe sintta baggaara eti kattaa maanawune haatta uyanawu giigida miishatikka de"oosona. Guye baggaara uuttatinne hara hara mittatun doodetidi uttidosona.

Lo'o araddidi giigida biittan santtay waliwaliyaagee eqqiis. Gakki uttiis. Appe yuushuwan hara hara miittatikka keettati dumma dummabati de'oosona. I de'iyosay keehi araddanne haattaa uyidogaappe denddidaagan daruwa puulattiis.

Issi yeelaga na'aay oduwaa attanasi sintta baggara eqqidi ha simmidi ba doona dooyidi oduwaa aatidide'iyaba maalates. Appe ya baggay keehi puulatidi uttis. Sinttay qassi booxxidi ekees I de'iyosay.

Cora asati daroti issimala maayuwa maayyidi uttidaageti bantta haattaakka sinttan wottidi ciishshatakka oyiqqidi sintta baggaara etasi polotikaa odiya asi diyaba milatees ; ezggiiddi uttidaageti beettoosona.

heezzu asati guuyyera diyaa keettappe kiyidi sinttawu yiyaba malattoosona etappe ushachcharanne haddirssara wolaytta wogaa banddira malatiyaabay shuchcha bollan tiyyeti uttiis yuushshuwan mittay dooddiis

cora asati issippe shiiqqidi uttidoosona; seeraa naagissiyaagekka etappe ya baggara kushiyaa guyye zaari oyqqidi eqqiis; mittatikka dirssatikka ushachcharanne haddirssara de'iyaaba malatoosona; motorekka xirphphan de'ees eti ubbaykka uttidi mozzu giidoosona.

Hageeti sintta baggaara qassi nuuni be'i de'iyoogeeti wolayttan toa qu haasiyaa kaassanchchata maratoosuna wanccaa denttido ganddaruwoa ufaittiiddi issoi issuwaara qohammidi miicciid dinne daro gita ufayssan e xe'iyaagieta be'eettees. nuunikka ufaitteettees wolaitta gidio goshttaassi wolaytta ufaissan

naa"u sabanchatti sintta bagara eqidossona issoy cengurssa xoqisiyaa misha ba kushiyani oyqidi eqqisi issoy ba kushiya xaaxidi eqiisi ettappe bola bagar xaafetidabaykka deessi.

huuphiyaa qanxxiyo keettan issi yelaga na'ay uttiis. huuphiyaa qanxxiyo keettan asay qanxxana mala asaa naagiidi dees.

Mereta limaatiya oottiya asati issi wogga keetta bolla baggar mittan woykko xaawulan qassi sa'a baggara shuchchan denddida keetta keexxide doosona etappe oyddati bollan de'oosona issoy sa'an de'ees.

oduwa malatees. Daro asati bantta oduwa woykko oyshaanne zaaruwa ekkanaasi oyshaa oychchiyogee beettes. sinttan naa"u asati misiliyan eqqidosona. cora asay guyye baggaara eqqidi siyiiddinne haasayiiddi de"es.

Daro asay wolaytta wogaa maayuwa maayidi yexxiiddi gonddalliyakka oyqqidi dumma dumma ushshaanne dumma dumma kattaa miiddinne uyiiddi uttidaageetinne eqqidaageeti issippe de'oosona.

Meretetta heeray ba qottan qottan Issisan dere issisan duge ziqqi giidabay shuchchayinne mittay dumma dumma qottan merettidabay aakkidi de'iyaage beettes

bironi shuchchappene mittappe keexetidi de"iya wosiyo keettape sintta bagara corra assati bootta kutta maayidagetta issi na"ay photuwaa dentidi beettesi.

issi gastta aayyiya ba kushiyan zaabiya oyqqada sinttaw xeelada eqqaasu ippe guuyye baggara bo"iyaan bo"iyaan kattati zereti uttidageeti de'oossona haahuwan haahuwan mittatikka de'oossona

haikka nuunni qassi sinttan aggennan ixxidi xeelliiddiyoogee walaittan bonchchetida woikko sohuwaa gidishin daro oidetinne qassi sintta baggaara asai uttidi ekkanaassi lo"iya sohotikka de'iyaageeta ini qassi issi issi baggatuura daro d eqqida woikko issi issi bata oottanaassi wottido misilati cora lo"iyaabata de'iyaa

dere asanne so asa be'ettees; Wolaytta wogan ashuwanne oytta qassi uncca, barbbariya gattidi sa'an yeechchan hixxidi miide de'oossona.

goshshaa muruta malatees; naa"u yelaga attumassati goshsha muruta ayfiya kessanaw caddoossona issi macca na'iya punnawus harati haratikka bantta bantta dumma dumma oosuwaa goshsha muruta murutissanaw oottiyageeta be"ettees.

Yettaa malatees. Naa"u macca asti eqqidi durssaa bollan de'oosona. Banttana olidi duriiddi de'oosona. Ha baggaara daro yelagati maccay attumay kushiya baqqiyoogan karaabiyakka kambba dumma dummaba oottiyogan eta maaddoosona.

Ammano keettan cora asaay uttidaage qassi etassi sintta baggaara heezzu asati ha zaaridi odiyoogaa siyyiidi ubbaykka sinttara odetiyaaba ezggiid uttidossona.

Wolaytta Soddo Yunbburushshiyaan kase daro layttappe doommin hachchi gakkanashin ayssida waana gadawati bollan asay be'anadan kaqetti uttidossona; etikka dari ichashsha gidiyaageeti de'ossona.

hagan ha'i nuun demmidi de'iyooge harebanttuwa yaagettiya Wolaytta giddon beettiya mitta qommo gididi barkka hara mitti baynnassan eqqidi ciyyidi ayfananiyaaga be'eettees.

polotikka malatees gununno yuushuwan beettees waajja biraanu des, iin qassi barata mezggebechcha dawus, baalishe merkkinekka diyaaba malatoosona gununno yuushuwan polotikkan oottiyaaba malattoossona.

Cora asaay wolaytta wogaa maayuwaa maayidi durssasi go'ettiyo hara miishshataka oyqqidi duridine ufayttidi yeexidi betees. Issi yeelaga aaway kushiya pude dentti uttiis. Maccara ciima biitaniyara uttada hasayiyaba milatawusu.

issi ogiyappe hadirssa bagarra qorqoruwani diretida dirssay dessi appe so bagara uuttay daro diccidagenne keettatikka keexetidagetti doossona ogekka ushsachca bagara dessi.

Hisaabiya tamarissiyo maaxaafay oyddantta kifiliyassi giigidaagee dumma meran xaafettida xuufee de'iyogee de'ees, Appe bolla baggaara Tohossa Toophphiya banddiraynne Etoophphiya banddiray merettiis.

Cora maccanne attuma asay dumma dumma oosuwa oottiyogani baggay shuchchaa miyiyoogan baggay hookkidi biittaa kaashiyoganinne hara hara daro oosuwa oottidi de'oosona keettatikka yuushuwan dooddi uttiddossona. Qassi ammano keettaa malattooson biron giiggiidi de'oosona.

gita aaho shooqan oosuwappe beettiya murutay pappaye eqqidaage shooqan eqqidaage ayppe qassi gikkidaaage gakanaassi biron diyaage adl"e ciishsha malay qassi maata malay biron diyaage beettees.

wolaytta assay maattani yeganaw go"ettiyo sawuaa tongu giyaa mittay assunttaykka kosorotiya yaagiyoge shoqani eqid beetesi.

Aakkida goshshaa bollan daro asati puutiya puutissiiddi de'oosona. Etikka issoy uttiis, hankkooti ubbaykka eqqidosona. Etape ya baggaara hara hara gakkida puutetikka de'oosona.

ishsh ha'i nu hagaa misiliya bollan qassi demmiidi de'iyoogee wolaytta giddon lo''o puulattidi dicciidi de'iya mitta qommoti de'iyaageeta woykko dembbatida sohoykka sintta baggaara qassi daro guyye baggaara awa poo'oykka loyttidi ississa poo'iyaaga be'eettees.

sa"aa bollani corra adi"lee ciisha mala corra holjojida shonkoroy bayzetiyossani de"iyaba milatessi.

hage luxxetta ekkiyo mishshatta luxisiyarraka xirphani eqada beetawusu ha sohuwanikka daro luxxetta maxxafa demanawu dandayettessi.

Biron keexettiidi de'iya keettay mittaaninne shuchchan keexettiiddi de'iyagee sinttan eqqiis. Appe sa'an qassi maatatinne hara dumma dumma mittaa qommotikka de'oosona Biron keexettidi wurida keettaykka de'ees.

keehippe qooddan cora muuzeti issippe shiiqid uttidaageti beettoosona etappe darotti teeranassi bootanassi shiiqi uttidaageeti de'oosona baggati biron gakkiyageetikka de'oosona.

corattida atumanne macca asay odoy yaa etassi odettiyaaba malatees. wolaytta wogaa maayuwa maayidi ubaykka eqidosona. etappe guyeera mitatikka de'oosona.

dere asanne so asaa eqqidaaga be'eettees etakka gossiyaan ushsha uyyiyaaba malatoosona; naa"ay gaabiyaa woykko wolayttan lo"o qumashsha qumashshidi ushsha uyyiyaaba malatoosoan.

hagee sintta baggaara qassi nuuni demmiiddi de'iyoogee hiwati baare na iristtooranti geetettas wolaytta wogaa quma qommoti daroti de'oosona etikka qassi sintta baggi asaassi aadhdhidi miyo miishshatikka uttidosona keehippe hageeta miyoogee lo''iyaba malatees

cora attumanne macca so asay goshshaa bollan dumma dumma oosuwaa oottide beettoosona; goshshaykka keehin aaho qassi appe keehin haahuwan mittaykka de'iyaaba malatees

issi aaway koppiyiyya wottidi eqqiis qass appe sintta bggara issi na'iyaa daro miizzata so medoosata hemmayddakka de'iyaaba malatawus hara mitta cora qommoykka de'ees maataykka sinttan de'ees.

Issi na'iyaa Kushiyaa mee'etawusu; na'ay hemettiddi borssaa ba'i uttiis; sintta baggaara ogeekka dees; katta keettaa keettay gidiyogadan erissiya malaatayikka bollani hashshu Saro yeeta giya xuufetuura giigidi uttiisi; katta keettaan oottiya na'iyaa penggen eqqaasu.

erettida kaalettiyara wolde buzuaya sintan bantiraa etiyoophiyaga wotada barkka utaasu. haattay sintan des, woraqatikka des. a lo'onne puulatida keettan uttidaba milatawusu.

Meretetta Heeran dumma dumma qottan merettida meretatti de'oosona hetetuppe baggassay biitta malatees baggassan maata milatiyaabaykka kummidi uttiis; dumma dumma merete mittaykka maayyiis.

sintta bagaraa de"yage keetta qassi keetta yuushuwani de"iyaa mittati beettosona.

hagan ha77i nu misiliyaa bollan qassi demmiiddi de7iyoogee keeshee issoy issuwaa bolla gufannidi bayzettanawu uttidaagaa be7eetees. qassi issi qeeri na7ay bayzziyaabaa malatees. a bollankka uttidaagaa demmeettees sohoy giya malatana danddayees qassi meeda gidi uttis.

naa"u cimma aayoti goshani issi puutiya tokkidi doossona etikka bantta huuphiyani foxxaa qachidi bantta oyqido puutiya bollani biitta zaaridi doossona.

Infiraa istrakcheriya giyogaa; daro keettaati keexetidosona qassi asaasi woykko deretettaasi daro oosoy sintta baggaara oosetidi de'iyagee beettes. keettatti lo'o hanatan keexetidosona ogeti daro lo'o hanatan kiyi uttidageeta demmeettes.

Wolaytta asaay darotto goetiyo dumma dumma katta qommotti lo'o hanotan kaidine giggidageti bantta usttara shiiqqi uttidosona. Keehippe loytti lo'iddi kaidogappe dendidogan ubbayka maanawu lo'osona.

hagaan uttidi beettiyaagee mantta gebbu geetachcha getettees. ikka qassi wolayttan memeriyaassi halaafe gididi wolaytta giddon oottiyaagaa. qassi darobaa wolaytta gishshatassi oottiyoosan maderekiyaan uttidi barkka uttidagaa demmeettees.

Seera naagissiyaaga malatees; A sunttay Balchcha Birana getetees; sintta baggara uttidi ha xeelidi uttees; ba ootido oosuwaan I daaga ekkidoba gidenan agena sintta baggara appe sintta baggara banddiratika de'oosona.

Naa''u gastta kawo oosanchchati sintta baggaara ayfiyan manaaxxiriya wottidi uttidosona. Guyye baggaara hara qeeri naatikka de'oosona. Etikka oduwa ekkidi shiiqidaba malatoosona. Wolaytta wogaa bessiyabaakka qumaashshidosona.

Issi qorqqoruwan direttida keettaappe kare baggaara issi na"ayi bootta shuraapiya maayidi hemettees. Appe ha baggaara ogeekka diyaaba malatees. Qassi dirssaappe so baggaara keettatikka corati de"oosona.

Nuuni be'idde de'iyooge wolayttan sawo tukiya essiyo agufiya woykko naatira geetetiyaga be'idde de'eetes.

Issi yelaga macca na'iya banddiraa ba kushiyan gatima malan xoqqu ootta oyqqada eqqidaara de'awusu. Wolaytta wogaa qamisiyakka duge qooriyaara yeggaasu. Ippe guyye baggay daro woraa malatiyasan eqqaasu.

woga xale mokidage beettessi daro woga xaleti wolayttani de"ossona hegattika dumma dumma mettota pagalanawu maadossona.

Hay nu misiliyaa bolli demmiyoora issi yelagiyaa taabootaa woskkeetappe yiyaaba malatawus. barkka eqqada sinttan de'iyaaba be'idoogaa malataydda de'awus. sohay dembba gidisin ippe ya baggaara daro qeeri qeeri mittati dicciidi de'iyageta demeettees.

Ammano keettani daro asay issippe shiiqqi uttidaagee de'es. Sintta baggaara odiya asi diyabakka milattees. Guyeera giddon mittatti hara hara puulaa immiyabatikka de'oosona. Daro asay gaabiyaa kuttaa qummaashidi miicciidinne ufayttidi de'ees.

meretta heerani issi cimma bittane kushiyani mitta oyqidi loosso ogiyara hemetessi aappe yabagarane ha bagara badalaykka deessi.

Tukkiya uyiyosaaninne kattaa miyo san oydee puulattidi uttanawu giigidaagee de'ees. Keettaykka daro alleequwan giigidi uttiis. Sintta baggaara televizhiineekka beettees.

issi yelaga macca na"iya issi hillanchiyaa giyani bayziyoo shaatiya xelayda o haassayisayda beettawusu.

daro meran merettida maayoti ashsanggulutiyaa mayzzidoogeeti keettappe kare baggara asay shammanassi eqqidoosona; ya baggara daro hara maayotikka eqqidabaa malatees; keettaynne bayzziya zal'anchchaykka diyaaba maalatees.

Coraa doozzati woyi mittati sintta baggara eqqidageti deosona. Etappe ha baggara qassi shuuchchape oosetida kaame biyo ogeeka de'ees. Maataayka eta gidon de'ees. Etti ubbaykka maataa meera. Guuyera keettayka de'ees.

Payyatettaanne bollaa minttettuwa luxissiyo maxxaafay usuppuntta kifiliyassi giigidaagee gorddettidi uttiisi. Bolla baggaara qassi naa''u banddiratikka de'oosona.

Payyatettaanne bollaa minttettuwa luxissiyo maxaafay ichchashantta kifiliyassi giigidaagee de'ees. Appe bolla baggaara itoophphiyanne qassi tohossa toophphiya banddiray kaqettidi uttiis. Maxaafay meran zo'o.

hagee ha'i qassi nu sintta baggaara demmidi diyooge wolayttan asay yaa haa baanassi woykko guuttasa qantta ogiyaa hemettanassi baajajjiyaa yaagettiya transportte miishshay diyaaga be'eettees. asay issi baggaara issi baggaara ya simmeretiyaagee giya aybba biyaage des mittaykka des lo''o puula.

issi keehi lo'idi keexetida keettan magalashoy kumidi de'ees. appe sinta bagaara maca naati yexiidi de'oosona.

Daro so miishshatti jarkketti, jookketi, siineti, haylandettinne hegganne hegga malattiyabati sussa mallan qashettidi issisaan shiiqqdi uttidosona.

hagee qassi nu sintta baggaara demmidi de'iyooge wolaytta kanchche gidennan wolayttaara xaaxxi waaxxin toophiya sunttan oosettida malayaa woykko itoophiya sunttan oosettida banddiraa ba bolla wottida issi yelagaa na'aa demmettees. ikka kaasanchcha malatees.

Ha sintta baggara qassi eqqidi betiyageti aybe giko wolayttan seeraa naagissiyageeta ee yagiyogeeta. Issipe sallafettidi woykko maran eqqidi wolaytta banddira wolayttatetta woykko erissiya banddira yagiyoga pude zaridi kaqqidi de'iyageta demetees.

Wolaytta wogan urqqappe merettidda hiillanchchatti medhdhiddo miishshatta demeetees.

za"iya sohuwani daro miishati issi sohuwani de"iyagetti beettosona.

kawo oosancha gidida cora asati oydiyan utidi banta woraqataa sintan oydiyan wotidi ha bagaara qassi etawu odiya asi diyaba malatees. haattaykka oydiyan dees. keettaykka puulati utiis.

Nu be'iyooge aakkiddi goyyettidda shooqqa bolla cora doozzatti issippe mokkiyagetta.

Sintta bagggara hai eqqidi nuni deemidi de'iyora aybe yagiaba gidiko hagee katta keettane tuuke keetta malaates. Issi yeelaga naa'iya uttada katta injjera qassi buddenaykka de'iyaba malaates. Oydde aybay gigi uttiis. Uttada ufayttayda maayda diyaro be'etees.

Lo"iddi goyeettidaa goshshaani oyddaa gidiya asati dumma dummaba tokkiidi de"oosona. Eti tokkiyobaappe issoy uuttaa gettettees, guye baggaara mittaykka de'ees.

cora asay loonne utteta injjetiyaa oyddiyaan uttid sinttaa baggara kaaletiyaa asi de'iyaaba malatees; bantta kushiyaa bantta qofaa immanassi ubbaykka denttidaageti de'oosona; bantta awutaranne silkkiyaa ubbaykka sinttan sinttan wottidoosona.

luxxetta keettay lo"o hanottani keexetidage uttanassi oydekka giigidage beettesi qassi maattaykka lo"iyage beettessi.

Issi diccida timirttekeettappe kare baggara shuuchcha bollan naa'u asaati misiliyani merettidosona. Etappe so baggani tewuluxeta luxiyagetti luxiyo keettayaka de'ees. Bandiraykka kiyyi uttiis.. Miittatika de'iyogan keehi puulati uttis. Karebaggara ogeka de'ees. Shuchchan diretti uttiis.

Issi oosanchchay darobba ba suyqqiya giddon zal'iyaganne hegaa kaalli xeelliyagetta.

Ha oosuwa giyogaa daro Ameerikkaanne miizzati bantta gaaxxaatan woykko aquwan eqqidi uttidaageta be'ettees. Ettissi maanaassinne uyanaassi immettidabay sinttan eti miyo baan de'iyaagaa be'ettees, etikka baggay miidi doossona baggay coo giidi eqqidosona.

Caamati betosona sa'an. Caamati morettena mala hixxetida sharay de'ees. Appe bolla baggara daro qommo caamati de'osona. Etika zal'etiyosan de'iyaba milatosona oraxxidi betidogan. Ha baggan issi asi uttidage betees.

Issi heeran dumma dumma qottan merettida taarike sohoti de'oosona. Hegeetuppe baggay dere qassi baggay dembba gididasan mittay maatay dumma dummabay keehi puulattidaagee beettees.

Gita suuqqiyan asay dumma dummabaa yiidi go"ettanaassi giiggi uttidabay de'ees. Haattati binzileti qassi dumma dumma hara harabatikka qoodin wurennaageeti de'oosona. So giddon zal"iyaassi shiiqqidabaa malatoosona.

Issi yelaga na'ay bootta mulxxa maayuwa maayidi issi kaamiyaappe sintta baggan kaamiyaa bollan guufetidi eqqiis; appe guyye baggara hara makinaynne qassi keettatikka de'oosona; I eqqidoosay shuchcha bollaana malatees

mitaa ayfetinne ataakiltetti coratidi lo'osan issippe shiiqidaageeti de'oosona. mitaykka eta yuushuwan de'ees. paapayee muuzee avokaadoy de'ees.

hagee ha'i qassi sinta bagaara xeelin beettiyagee zal'iyaa malatees. zal'eekka yaw pootuwa dentytiyaba malatees. daro meran denddida asati sinta bagaara utidaageeta demeetes. qassi jiipaaseekka dees.

Issporttiya giyoga. Cora yeelaga naati bantta dumma dumma shuuchcha bollani uttidi issporttiya oottidi deosona. Dumma dumma issporttiya gidenan ubbayka issi maalaa issporttiya shuuchcha bollan xoqqu ziqqi giddasan oottidi de'osona.

Oyddu zooziya biyossay deiyo ogee kiyidaagee de'ees. Makkinaaykka ogiyaara hemettees, keettatikka yuushshuwan de'oosona. Qassi cora qommo mittaykka eqqidaagee de'ees qassi korintteekka qamman bessanaagee giigidaagee de'ees

Naa'u yeelaga naati goshshan bantta ottido oosuwa murutaa oyqqidi eqqidosona. Hegene doonuwa giyoga. Donuwaa bantta kushiyan oyqidosona. Qassi biron gakiyage biitape kiyidage dalqidalqees.

Cora qommo puute biron puuttidi deiyaagaa matan oyddu yelaga gastta asati eqqidosona. Bolla baggaara ha puutee qohettenaadan giiggida bolla baggaara magaraajja woykko magalasho malatiyabaykka de'ees. Puutetikka aradasan de'oosona.

Wolaytta wogaa asatti issippe anjjetti de'iyaaba milatees. Issi yelagay qassi gulbbattiddi anjjettiyaaba milattees.

Hageeti qassi nuuni sintta bagaara be'iyoogeeti abatee giiko wolayttan so miishata hegeetikka danteeliya dumma dumma baa asay klammidi aatanawu maadiya miishsha malatees.

Daro attuma gasttane qeeri naati shiqidi xoossaa qaalaba xiqisiyaa xaafidi daawutaran bollawu zaari oyqqidi odidi deosona. Etappe guuye baggara daro keettatika deosona. Mittayke de'ees. Eti de'iyosay keehi ogiyaa maalates. Bolla baggara korintteka shubay bi uttiis.

issi attumaagenne issi maccara qoometidi eqqidoosona; maccara borssa ba'aasu attumaagee o qoommidi issi kushiyaa kisiyaan yeddiis; zanaqqa sohuwaan de'iyaaba malatoosona; yuushshoy mittan doodettiis; bollara haataykka gogiyaaba malatees.

Karettanne boottay, issippe de'iyo mera miizzatinne issi zo'aanaani ekkiya bulla booray aqooni qashetidi uttidosona. Qassi etassi sinttan maanaassi yegetidauttida maataaykka de'ees.

Erissuwa maalatay eqqidaga be'etees. Ha erissoy daro katama woykko diccidasan asaay beanasi beidi qassi a go'ettana mala asaasi kiyida erissuwa malatees. Issi naa'ay eqqidaga be'etees.

Wolayttan erettida yettanchcha qassi a sunttaykka alamaayoo zaassa getettees. i de'iyoosayikka bayra koyshsha woradaa giddon des. daro bonchchettida yettaa wolaytta suntta sunttan yexxidooganne i qassi misliyaa bollan de'iyaagaa demettees.

issi bittane barkka goshani qophiya wottidi dullakka oyqidi eqqissi a yuushuwanika dozzati doodidossona.

issi issi giigida ogiyan yaanne haanne biya asati bantta koyidosaa biidi de'oosona. Appe ushachaaninne hadirsaara cora qommuwan keexxettida keettatti puulattidi de'iyaageetikka de'oosona.

Polotikaa giyogaa. Ha misiliya woyikko sinttan xeellin beettiyagee kawo xoona geetettes. Wolayittan ha kawoy wurssetta kawo geetettes. Ikka daro wodiya kawotis.

Issi bitanee kattaa mattan eqqidi kattay woykko murutay lo''okkonne iitakkonne be'iyo massariyaa oyqqidi xeellide de'ees. I diyosan cora kattay Joyniyaan shiiqidaage de'ees.

Issi gastta na'ay kushiyaa baagaa ushachchinne haddirssi miccidi daro goshshaa oosuwappe kiyyiya murutaappe gidduwan eqqis. Guyye baggaara dirssati mittatikka de'oosona.

Issi luxetta keettan cora keeri naati oyshsha zaranassi bantta kushshiyaa poddu oottidi denttidi uttiddosona, ettikka bantta dawuttara oyddiyaa bolla sinttan wottidi loyttidi astamariyaa kaallosona.

Issi na'iya barkka huuphiya yoshkkarissidaara qalamiya doonan tiyida miiccayda eqiddara de'awusu i yuushuwan daro mitati derettamalatiyabattika de'oososna, bootta maayuwa qumaashada utaasu.

Keettatanne qassi eta keexxeta be"ettees. Sintta baggaara issi wogga keettay shuchchatun lo"idi keexxetidaage de'ees. An qassi shuchcha bollan issi yelaga na'ay duge wodhdhananiyaaga be'ettees. Mitta issoykka sintta eqqiis giyooga.

Naa"u saa efiya ogee de'ees, ogiyan haahuwara baajaajee de'ees, asaykka yaara haarakka de'ees. puulattidi uttis, mitattikka puulaa immanawu giigidaageeti qassi korinteekka , ya bagan habagan keettaykka de'ees

wolayttan erettida muuzziya qommotanne qassi lo'iya lo'iya nu biittaa woyikko wolayitta muuzziya qommoti issippe oyiqettidaageeta holjjojjidi teeri uttidaageeta misiliya bollan demmeettes.

Wolaytta asay dumma dummabaassi go'ettiyo zazzaree, quunaynne, samppay kaqqettidi uttidaageeti de'oosona. eti kaqettidoogee qaraxaa yaagiyoogaa.

Tokettida santtayi biron dicciiddi de'iyagee lo'o shooqan haahuwan haahuwan tokettidi uttis. Assi injjee daroogaappe denddidaagan hayttaara dalqqi dalqqes.

Issi yelaga na"ay wolayitta wogaa maayuwa maayidi quljjujjidi xeelliidi eqqiisi. Appe ya baggay booxi uttis. Ikka oduwa ekkidi shiiqidaba malates.

Issi shuchchan direttida timmirtte keettappe kare baggaara shuchcha bollan issi attumanne issi macca naa"u anjjettidaageeti eqqidoosona. Naa"u luxanchchari yuushuwan bantta woraqata oyqqidi qassi hemettoosona.

Keehippe lo''o hanotan ka"ida kaattay massooppiya bollan sinttawu adhdhidi uttiis, Appe gidduwan lo"o sawo barbbareekka de'ees yuushuwan aybbinne asa maltiyabi beettenna.

sintta baggaara innu demmiittiyoogeeti e aawainne qe issi na'iya qassi wolaytta e wogaa haayuya maayidaageeta beettessi issi yalaga na'ay qassi eta na'aa qommidaagaa beetteesi naara na'eera chiikke woykko keettaawanne keettaaakka gidana danddoosana kehi ufayttoosana

Ishshi hagee sintta baggan qassi uttidi beettiyageeti dere asaa woyikko so asaa geettettidi issippetettan uttidaageeta demmeettes bantta wogaa mayuwa mayidosona. Maccatikka attumatikka eta giddon doosona. Daro sintta baggaara odettiyabay woyikko haasayettiyabay de'iyabadansinttaa loyitti xeellidi uttidosona. Sintta baggaara eta kaalettiya asatikka diyabaa malates.

Lo''o goyettida aradda shooqaa bollani gumbbo woykko hayttay issippe shiiqi uttido santtay biron gakkiidi de'iyaage walqqiwalqqees. Appe haahuwan haahuwan mittatinne qassi hara harabatikka de'osona.

Issi yelaga qaala odiyaagee sintta baggaara asassi odishin ha baggaara eqqida cora asay ba kushiya pude denttidi ayyanan gelidi woosessinne siyyees. So giddoy koorinttiyaninne harabatun daruwan alleqqettiis.

Daruwa wolaytta wogan maanassi koyetiya kattati lo"o hanotan shiiqidi maanassi giigi uttidoosona. Hegetuppe amaaridaageeti boyye de'ees. Qassi donotikka de'oosona. Gidduwan tushshidi maanawu barbbarekka, cilppan miyo kattaykka de'iyaaba malatees yeechchan.

Dumma dumma alleeqoti bayzettanaassi shiiqidaageeti kaqettidi uttidosona. Eti loyttidi asawu beettanaadan bollaara korintteekka amppuuledan duge eqqi uttis. Eti diyosayi keehippe bonchchettidasa malates

issi macca na'iyaa qophiya wotada bandiraakka wolaytta wogaa erissiyabakka qooriyan xaaxada miicaydda eqqidaara beetawusu guye bagaara daro woratikka de'oosona.

Keehippe puulattidinne lo"i uttida katta keettaanne tukke keetta be"eettes. Giddoora asayikka de"iyaaba malates. Oosanchchatikka qassi de"oosona. Oyideti puulatidi uttidaageeti deskketi darobati asay uyidi ufayittanaassi giigidaageeti doosona.

Issi na'iyaa barkka hokkada puutiya biron dicciiddi de'iya mittaa oyqqada eqqaasu. Ippa ha baggaara uuttatikka qassi haahuwan qassi keettatikka de'oosona.

macca asatu galassaa malatees. ubbaykka wogaa maayuwa maayidi uttidosona. wolayttan daro bonchchetida sohuwan polettiyaabaanne hannettiyaabaa siyiidi doosona.

Supper markeetiyappe daro asay ba koyidobaa go'ettanaasi shiiqida dumma dumma mittaa qommoti ayfeti de'oosona. Hegeetuppe amaridaageeti aannugatinne hara qassi daro asay shammanaassi giigidabati joyiniyan shiiqidageeti de'oosona.

issi bitane naa'u issi karettanne issi daama booraa lo'o aradda shooqa gadiyaani goyyiiddi de'es. mittaappe oosettida keeshiyan qassi kiyida murutay woyikko donoyikka de'es. appe sintta baggaara mittayikka coray des.

Oyddu maaccasati bantta bantta qunuunanne saynniya oyqqidi buuraa, biitta ayfiyappe harqqidenne puunide doosona. Etappe sintta baggan kattaa ayge miccetidaaba malatees.

Issi wolaytta keettayi lo'o hanotan keexettida agree de'es. Yuushoykka lo'o shuchchaaninne biratan direttidi uttis geliyosaykka kiyiyosaykka qassi yuushoykka mittatuuninne hara dumma dummabatun daruwa puulattida.

Cora asati xoossaa qaalaappe xiqisiya tsaafidi mittaara gattidi bollawu kaqqi oyiqqidi xoossaa qaalaabaa yootiiddi hemettoosona. Etappe guyye baggaara mittatikka ogetinne qassi keettati de'oosona. Bantta kushiyan xoossaa qaalaakka oyiqqidosona.

hagee qassi layttay ehiido wolaytta ewogaa ee issi sohuwa gidishi dumma dumma looguwa malatiyaaga giddon wottidosona.

Kaamiya be'ettees issi makkiiniya wogga kaamiyara barkka laagettada yayida de'iyaro be'ettees ee kaamee daruwa akkiddoogaappe denddidaagan keehi lo'ees keehi katama malattees.

Daro kaalettiya aawati bantta doonaani maskkiya wottidi lo"o giigida utettaa uttidossona. Etappe sintta baggaara etassi oduwa aattiya asikka diyaba malates issi na'ay eta pootuwakka denttees.

Issi naa' naaay hariya gaariya bollan shonkkoruwanne maata hariyan caanidi biide de'ees. Baajajjekka appe sintta baggaara qassi keetttetikka qorqqoruw direttidaageeti appe sintta baggaara de'oosona.

Yettaa giyooga daro asati Wolaytta woga maayLyuwa maayLyidi yexxiyaageetanne durssaakka wolaytta wogan duriiddi de'iyaageeta be'eettes giyooga.

Cora dere aattumanne macca asay eqqidi ufayittiiddi wolayitta wogaa maayuwa mayidaageeti beettoosona. Sinttaara uyiyobaykka miyobaykka de'ees. Keehippe eti ufayittiiddi de'oosona.

Cora maayyoti bayzzetiyoosan dumma dumma meran kaqetidaagetuppe sintta baggaara issi yelaga na'ay uttiis ba aypiyan manaxiriya wottidi, etappe ya baggaa yuushshoy bootta qalamiyaan doodeti uttiis. Sa'aykka shuchcja malatees.

Issi seeraa naagissiyagee cima aayeessi jarkkiyara aybakko immes. Oydeekka eti uttanawu giigis qassi a matan issi macca na'iyakka dawus. Hara baggan cora asaykka des. Keettatinne dumma dummaban mittatun puulattidi uttidosona.

hagee sintta baggara eqidi beettiid de'iyagee walaittan keehippe kehi qerettida yettanchcha diidii gaagga maratassi ikka qassi qeeri naata yettaa loohisiidinne keehi yettanchcha giidoogan ufayttiiddi etakka ufaisiiddiyaagan beettees.

Issi gastta bitanee daro mittatuppe dozatuppe sintta baggaara eqqidaagee qassi ba qooriyan pooxappe guuxxiyaba Wolaytta wogaa erssiyabaa duge yeggidi eqqiis.

Baaso haggaazaa geetettees. Daro wogga booray bollan eqqidaagaa misiliya bollan be'eettees. Daro asati qassi keettaa geliiddi de'oosona. Ashuwa shukkidi bayzziyosaa woykko luukanddaa giyosaa malatees.

Dumma dumma mera bootta, caccaraa, karettanne qassi dumma dumma meran de'yaa dorssatinne miizati aaho dembban heemettiidi de'iyaageti ubbay baggay hokkidi maataa mees. Baggay qassi eqqidi xeelles.

Ispporttiya getettees, wolaytta dichcha malayya maayyidi, wolaytta naati daro kaassa kaa'idoogan lo"idi woykko loyttid kaa'idoogan gooliya demmidoogan upayttiyaageetanne issoy issuwaa qoommiyaageeta be"ettees.

Hagee qassi nu misiliyan sintta baggaara xeelliyogee ayibee giyaba gidikko wolayittan isporttiya yaagetettana danddayees. Naa"u kaassanchchati woyikko naa"u kaassaa kuwaaziya kaassaa toho kuwaaziya kaassanchchati yaanna haanne sho'ettiyagaa be'eettes. Wolayitta malayaa mayaagee Des. Aara qassi harayikka kaa'iiddi de'iyagee de'es.

Aleequwa malaatees sintta baggaara daro asaa loyttiya woykko be'anassi lo"iyaa aleeqo qommoti beettoosona. Worqqati hayttan wottiyoobati kushiyaan wottiyoobati corabati sintta baggaara bayzzetiyyoosna de'iyaaba malatoosona.

Cora attuma asay Wolaytta woga maayyuwa maayyidi vantta kushiyaan tooma malattiya gattima oyqqidi eqqidaageetuppe giduwaan issi maccaarakka de'awus. Ha baggaarakka issoy silkkiya etakka denttiyaaba malatees. Etikka yettan duridi doosona.

Hagee sintta baggaara qassi nuuni be'iiddi diyogee ayibee yaagiyaba gidikko polotika malates. Daro haasaya eranchchati uttidi wolayitta wogaa mayuwa woyikko qumaashshidi uttidi bonchchettidasan qaalan qaalan bantta qofaa qofaa aasayiyageeta demmeettes.

Issi na'iya kaamiya toggada motoriya bollan uttada wolayitta wogaa mayuwakka mayada bayidda de'iyaro besses. Qassi guyye baggaara keettaykka hara mittatikka puulattidi uttidosona.

Yettaa giyooga cora macca asati eqqidi yexxiyageetanne qassi wolayitta baahiliya woyikko wolayitta wogaa maayuwa maayidi yexxiyageeta be'eettes. Durssaakka duriyaba milatoosona issinna ubba keehippe ufayittada durawus.

Ichchashantta kifiliyassi giigida amaarattuwa maxaafayi gorddettidaagee uttis. A giigissidaageetikka a bollan xaafettidosona. Qassi i giigido arumaykka a bollan de"es.

Cora yelaga macca asatinne attuma asati eqqidaageeti beettoosona. Etikka banddiraa xoqqu oottidi oyqqidosona guyye baggayi qassi daro mittan doodettidi uttis. Etikka wolaytta wogaa maayuwa maayidosona.

Asay huuphiya shemppiyoonne zannaqqa sohoy lo"idi asay injjiyan uttanassi giigaadage oyddetuura de'ees. Gidduwan qassi oyddetikka de'oosona, keettatikka shemppanaw kuwattikka lo"idi giigi uttidoosona. Oyddekka ciishshaykka be'iddi upayttanassi darobay de'ees.

Laappun asati eta giddon seeraa naagissiyageetikka xayokkona issippe uttidi ubbaykka keehin sintta xallaa xeelloosona. Etassi sintta baggaara harabaa odiya asi ditaba malates ubbaykka uttidosona.

Naa"u makiinay eqqidaagaappe issoy booxxana hanes. Issoy zo"i ekkiyaagan issi bitanee gelanaassi kariya dooyidi ba kushiya pude denttidi eqqiisi. Etappe guyye baggaara daro keettati shuchchaappe oosettidaageeti de"oosona.

Mittaa ayfiyanne atakilttiyaa demettes e daro gooyettida woykko aaho giiga shooqani pappaya giyo mittaiya de'yagge beettees ikkaa ayfiyanawu gakki uttidagaa gidishin daruwaa qassi heeray lo'i uttiis.

Araddidi goyettidaba malatiya goshshaan paappaayee gakkanaassi matidaagee qassi gakkidaagee issippe shiiqidi uttiis. Adil"i ciishsha meraykka dees biron gakkanaassi de'iya wotaraykka de'ees.

hagee pootuwaa bolli ha'i nuuni misiliyaan xeelliidi de'iyoogee aybee giikko wolayttan otuwaa woykko baatta gidana bessiyaa baattaappe guuxxees. battaappe bolla baggaara gosiyaan qum"etti uttidaageta be'eettees. wolaytta giddon daro go"aa immana danddayees. appe ya baggaara hara hara mittati daana danddayoosona. haattaa tiganawunne dumm dummabawu maaddees.

Issi wogga zal"iyo keettaani dumma dumma zal"iyaassi shiishido miishati de"oosona. Hegeetuppe amaridaageeti saamunay, softeti, mirindati, laslaasati, juuseti, haattati hegaanne hegaa malatiyaabati corabati zal"ettiyoosan de"oosona.

hagee sintta baggaara ha'i demmiyo wolaytta darotoo puulatidi keexxetida keettati woykko pooqedan hano uttida bolla baggaara geliyyoosay kiyiyyoosay de'iyo keettay lo''o hanotan keexxetiidaaga be'eettees. sinttankka guyyenkka, haddirssan ushachcankka keetta.

Hagee qassi nuuni ha'i sintta baggaara beettin ayifiyan nuugan demmiiddi de'iyobay ayibee yaagiyaba gidikko supper markkeetiya woyikko zal'iyosan dumma dumma wolayitta asay shammiyoba gisttiya gaashiya banggaa in qassi giyobatikka de'oosona. Dumma dumma bayinnabati baa keehi puulatti uttidosona. Hagee ubbabay wolayitta giddon de'ikko wolayitti eran dure giyogaa.

Bagga asati eqqidosona baggati uttidosona. Ubbaykka qassi wolayitta wogaa dursaa duriiddinne yetaakka yexxiiddi de"oosona. Hara hara yetta masaaretikka de"oosona. Ubbayikka daroppe daro aahosan upayittiiddi de"oosona.

Hagee qassi sintta baggaara beettiiddi diyagee issi bitanee doozzati woykko mitta ayfeti woykko ataakilitteti ayfidi gakkidi uttidaageeta demmeettees. Hegeekka xeelliyode simi mangguwa ayfiya malatees, bitanee sintta baggaara eqqidi manggo issuwa oyqqi uttiis simi hagee aagaa malatees giyogaa gadeekka qassi atakiltteekka aagaa malatees.

Ha'i nu be'iidi de'iyoogee sintta baggaara puulatiidi keexettida keettaa be'eettees. qassi hadirssa baggaara maakinay qassi keettayinne maakinay haddirssa baggaara eqqidagetakka demeettes. etappe ya baggaara mittati kuwa malatiyaagetikka de'oosona.

Issi gastta mishshiriya sintta baggaara borssaa oyqqada baydda de'awusu. Ippe sintaara timirtte keettatti naati geliidi cora naati de'iyogeeti dooya de'oosona. Yuushuwan mittay corattidi dooddiis.

hagee qassi na'ay sintta baggaara demmi i de'ioogee aybba yaagiyaabaa gidikko darkko giddon wolayttan woyqqo emera baggaara wolayttan oosettiya kattata santtata tummatunne muruta muruta qommoti de'iyaageeta beettees eta murutissanaassi daro asati cimay naatoykka baaxetiyaageeta beettees kehii lo'ees

Wolayttan de'iya ogee malattiya haatattinne dumma dumma mittati puulatiddi de'iyagetta demeetees.

Wolaytta keettay lo"idi keexettidi barkka issoy de"iyaagaa be"eettes. Sintta baggaara qeeri galo maraykka qooriyan wodoroyi de"iyoogee qashetti uttiis. Yuushuwan mittatikka de"oosona. Keettay buuxa kanchchiyan keexettidaaga be"eettes.

Hagee ha'i nuuni sintta baggaara demmiiddi de'iyogee ayibee yaagiyaba gidikko huuphiya malates. Yelaga na'iya yoshkkaara huuphphe de'iyora yabaggi sinttaa zaara uttidaaro demmeettes. Hara harabatikka huuphiya giigissiyobati ippe sintta baggaara de'oosona. Akka uttidaaro demmeettes.

Issi keettaa giddon de'iyaa asaa malatiyaageeti aaway, aayyiyaanne qeeri na a'ay wolaytta woga maayuwa maayidi de'oosona. Aayyiya na'aa idimmada uttaasu, aaway issi hashiya oyqqidi eqqiis.

issi lo'iyaasan maatattiyasan naa"u issi attummanne issi macca asati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi eqqidosona. Etappe guye bagaara keettatikka qassi mitati hara harabatikka de'oosona .

Usuppun attumanne macca asati issippe wolaytta woga maayyuwa maayyidi upayttidinne miiccide eqqidoosona. Etappe issi baggaara mittatinne qassi keettatikka pude simmidi tollu giidi eqqidoosona.

ha tii kassinu sinttaba gaaraiddi mii xe iugge wolai ta wogaa maayuyo maida cora asati maccai attumai issippe uttidi miyaageetanna uyageta miyaageetinne uyyaageeti beettoo sonna eti uttidosai sa7aana gidishin kattaa woottidi miyoosai yeechchana wolai ta wogan gifaataa woikku masqqala gidana danddayees.

Hageeti nu sintta baggaara be'iyogeeti qassi ayibee giyaba gidikko kushe hiillata be'eettes. Kereti woyikko quma keriya wolayitta qaalan yaagiyogeetikka de'oosona. Asay daruwa urqqaappe merettiya miishshata so giddon banttawu oottanawu xaqqamettiyo basheta malatiyabati issippetettan de'iyageeta hiillati medhdhoogeeti de'oosona.

Huuphiya shemppisiyoosan woykko zanaqqa sohuwan asay uttanaassi oydeenne deskee giigidaage dees. Qassi yuushuwan mitattinne dirssatikka puulattidi uttidosona. Qassi korinteekka eexxiyoogaappe denddidaagan heeray mozhzhu gees.

Tukke keettaanne katta keettaa demmeettees. Tukke keettaynne katta keettay wolayttan darosan beettiyogaa ereettees. Kattaykka daruwa, keettaykka daruwa puulattidi uttiis. Bollan asay eranaadan kaqetta worqqataykka ee de'oosona giyogaa.

Hageti sintta baggaara corattidi nuun salppiyaan eqqidi demmidi de'iyooheeti ispporttiya woykko kushiyaa anacciya kaa'iyaa kaassanchchatanne qassi eta maaraara issippetettan eqqidi xeelidi de'iyaa asata de'iyaageeta demettees.

Issi lo"o tukkenne katta keettan xuufee bollan kaqettidi "ajjuutaa lo"o katta keettaa" yaagiyagee xaafettis. Qassi sohoy gimbbiyaninne dumma dummaban lo'i uttis. Sintta baggaara ogeekka de'es.

Issi attuma asaara naa"u maccaageetura de'oosona. Naa"u maccageeti qamisiya maayidi eqqiddossona. Attumagee wolaytta wogaa maayuwa maayidi qassi uttiis, etappe guye baggay daro mitattun..

Hagee sintta baggaara qassi nuun misiliyan demmiyddi de'iyogee kushe miishshata woykko kushe hiillata malatoosona. Ikka qassi immiyo go''ay aybee yaagiyaba gidikko issibaa asay bookkidi kessiyo haa kessanaassinne qassi yaa tokkiyobatakka bookkidi giddo tokkanaadan maaddiya zaabbiya yaagiyo miishshay de'iyagaa be'ettees. Caammaykka qa sintta baggaara issi asi gediyan wottoogee dees.

Wolaytta sooddo yunbberesttee tamaaretussi woykko uxiyageetussi kessido dumma dumma masttaawuqeti bolla baggan kaqetti uttidosona. Tamaareti be'anaadan dumma meraaninne timirtte keettaa maytemiyara shemppi uttiis.

Issi yelaga na'ay ba naa''u kushiya pude denttidi bootta caama, bootta shurabiyanne karetta suriya gixxidaage wogga ogiyaan eqqiis. Appe ushshachcharanne haddirssaara mittatine qassi maatati dooddidaba malaatoosoona.

Dere asanne so asa oyddu macca naati issina guutta heezzati gastta gididi wolaytta wogaa maayyuwa maayyidi xeessa dumma dumma hanotan banttana giigidi upayttidi issi keetta karen eqqidoosona. Keettaykka daruwa puulati uttis, etikka puulati uttidoosona.

goshshaa getettees, naa''u yelaga naati bantta zeriyooba oyqqidi zeridi huuxxidi zeridi de'oosona. Goshshaykka daro aaho gidin daruwa goyyettidi murutassi injjettidi uttidaaga be''ettees, giddon issi mittaykka dees.

Sonne kare medoosata be'ettees. Daro asari bantta baquluwan, baquluwa kooridi etikka baquluwa bolli uttidi yiidi woykko baquluwa toggidi biidi de'iyaageeta be"ettees. Wolayttaa, wolayttaba erissiya maayyuwa maayyidoosona.

Isporttiya malatees. Daro macca naati aruma wolaytta sooddo yunbberssitiyaaga oyqqidoosona etikka gibe giddon tamaree malatoosona oyqqidi eqqidoosona ubbaykka ya baggaara daro keettati doosona.

Mereta heeraa malatees. Sintta baggaara daro mittatinne daro dereti meretidoogadan de'iyoogee beettees. Eta giddon dumma dumma mittay qommoti addussay qanttay bantta meran meran merettidaage de'ees. Sohoy meedessaykka des, qassi pudetaykka des.

Huuphiyaa qanxxiyosan issi yelaga na'ay uttidi huuphiyaa qaxxisees. Issoy qanxxiyage bolla baggara a huuphiyaa qassi giigisseesi. Etappe ya baggay daro keettatinne qassi koorintte diyogappe denddidaagan daruwa lo''i uttidosona.

hagee sintta baggara ha'i nu be'iddi de7iyoogee kanttibaa ishatu ta addasa keetettassi bodditti allaanaana gidishin qassi i asaassi wolayttabaa loittidi baalaabaa loyttidi qonccisidi de'iyaageeta be'ettees ikka wolaitta gishttaassi daruwaa mishettiyoogaadan qonccissaas

Baahilawe xaliya malatees wolayitta woyikko wogaa xaliya malatees. Asay darotoo dumma dumma sahuwaassi maadettiyo woyikko daro go'aa immiya xaliya. A sunttay aybe yaagiyaba gidiko zimbbanuwa geetettees wolayitta qaalan.

hagee ha'i nuun qassi misiliyaa bollan be'iide de'iyooge wolayttan bonchcetida baqqiyaa miishshata woykko soon bollan guutta guutta malaatata wottiyo miishshati de'iyaageeta be'ettees. qassi issi bitanee gonniyaara uttidaagagkka demmettees.

Issi kaamee ogiya bollan ya baggi simmidaagee de'es. Appe qassi ushachcharanne haddirssaara puulayanaassi giigida mittatikka qassi aradda woykko giigida sohuwan de'oosona

Hagee ee sintta baggaara beettiyagee wolaytta wogaa xaleta geetettidi xeesettiyagaa woykko hegaa xaliya mittaa sunttay aybee giikko naannaa, naannaa sintta baggaara de'iyogaa be'eettees. Wolaytta asay xaletettaassi so giddon go'ettiyo ee mittaa qommota gidoosona.

Hayttayi issippe gaytti uttido woykko gumbbo santtay lo"o araddida gadiyan mokkidaage kerbbebidi uttiis. sohoy lo"idoogappe denddidaagan daruwa injjetidi barkka de'ees.

Hagee qassi ha'i nu sintta baggaara demmiiddi de'iyogee ayibee yaagiyaba hidikko huuphiya woyikko huuphiya dadettaa malates. Issi na'iya sintta baggaara eqqada huuphiya lo'o hanotan yoshkkaara gididi dadetti uttaagaa bessayidda sintta baggaara ippe keehi lo'iya ciishshaa malatiyabatikka de'oosona. Keehi lo'i uttidosona.

Issi kaamee giigibeena ogiyaani bolla baggaaranne qassi soorakka asaa caanidi biidi de'ees, appe sintta bagay mitta kanche gidishin dereekka diyaaba malatees, ogeeekka daruwa giigibeenna.

haigaassinoomanaaka misiriyan demmeetdi iyoogi aibi yaaqeabaa gidokko walaitta giddon keehi tarobaassi beniyaasai woikko cimaasai xaqqamettiyo puliya woikko gosiyaappe merettiyaa woikko a duqqidi woikko zaa7iti biya turaappe merettiyaabaa gididi darobaassi wolaitta giddon goees

Wolayitta asay daroppe baahiliyassi go'ettiyo xalee yambbabbidi daayidi uttidaagee barkka issisan de'es. A sunttayinne qassi ayibaa xalee giyaba gidikko wulawushshiya xaliya.

Daro luxettaa immiya maxaafati de'oosona. Eta luxissanaassi issi yelaga na'iya sintta baggaara eqqidaarakka de'awusu. Sintta baggaara qassi deskketikka giigidi uttidosona.

Seera naagissiyageeti ogiyaara gediyan biya asay kanttiyoosa giigissidi de"oosona. Etappe naa"ati ogiyan bootta qalamiya hara ogiyaappe dummayddi xaafidi de"oosona. Attidaageeti eqqidi xeellosona. Eti de'iyoosaykka katamaa malatees, ķeettatinne korinttetikka de'oosona.

Polotikaa baggaara oottiya kawo oosanchcha malatees, eqqidi sintta baggaara daro asaassi polotikaabaa odiiddi barkka eqqidaagee beettees. Yuushoy daro puulatti uttiis, ikka wolaytta baahile maayuwa maayi uttiis.

Issi luxetta keettaa efiya ogee de'ees. Appe ushachchaaranne haddirssaara dirssatikka de'oosona. baggay daro keettaaninne mittatun puulattida uttiis.

Naa'u macca asati wolaytta habashaa maayuwa maayidaageetinne naa'u attuma asati de'oosona. Etappe ya baggaara qumm"ettidabayi son de'iya corabati de'oosona. Sa'aykka shuchcha malaates. Naa'ati uttidosona naa'ati qassi eqqidosona.

Makkinatti eqqiyosasninne qasi daro kuwattiddi kaametta eqqiyoosay giigiddi beetees.

Daro zal'ettiya miishshati yabaggaara corattidi kaqettidosonanne qassi bayizzanaassi suuqiyan uttidosona. Hegeetuppe amaridaageeti juuseti haattati qassi ba'iyo borssa malatinne maayotikka de'oosona bayizettiyosan.

issi na'iya ba yoshkaare huuphiya dadisada duge yeddada ba sintaa qasi ya bagi zaarada eqaasu. huupheekka lo'idi daddettidaagee puulati uttiis.

Hagappe sintta baggaara nuun ha'i demmidi diyooge aybba giyaaba gidikko baaso hagaaza malatees. Ikka qassi daamotan kaamiyaa laagiyaagetuyo immiyo hagaazata malatoosona yaagiyooga. Tsafetidabatikka de'oosona dumma dumma hara malaatatikka de'oosona.

Daro attuma asayi baahilaawe maayuwa maayidaagee wogga toomaa malatiya mittaa oyqqidi ubbayi issippe maaraara eqqidosona. Etappe ya baggaara poo'issiya poo'uwa Korinttiya shubayikka de"es. Issi mittaykka gidduwan de'es. Keettaykka diyaba malates.

naa'u wolayitta wogaa maayuwa maayida macca asatinne issi attumaagaara heezzay uttidi ushshaa uyyiiddi ha sinttaw zaaridi bessiiddi miiddinne uyyiiddi kattayikka qassi yeechchaa bollan de'iyaagaa miiddi de'oosona. eti de'iyoo keettayikka puulatti uttiisi.

Issi gaammo malatiyabay misiliyan meretidaageenne adil''e ciishsha zo'onne karettabaa bollan merettidi uttiis. Tsuufeekka wolaytta yaagiyaage A bollan xaaafettidi de'ees.

Daro erettida kaaletiya asati ezggiyageetanne bantta biiriya woraqqata bollan xaafiyaageeti de'oosona. Etappe daroti sinttaara odetiyaabi diyaaba malatees hayttaa immidi sintta siyyidi de'oosona. Deskke sinttankka de'ees.

Cora kaamee eqqidaagee keettaappe sintta baggaara qassi oydetuppe guye baggaara gidduwan eqqidi uttiis. Keettattikka ya baggaaranne ha baggaara dooddi uttiddossona.

Cora qommo asay son go'ettiyobati bantta qommuwan qommuwan dumma dumma meran bsyzzettanaassi giiggidaageti issi keettaa giddon de'oosona. Etikka cora qommo giddoogaappe denddidaagan shaakkanawu danddayettokkona.

Ero ha'i qassi misiliyaa bolli nuuni demmiyoogee ee Chigigne xaabiyaa wolayttan sunttana geetettiyaaga daro qeeri qeeri puutetti maratettiyoo woykko kiyiyoo asaassi daro asati banttaagaa oosuwaa oottidi

Lo''o kattaa miyo keettaynne tukkiyaa uyiyo keettay giigidaage koorinttee bolla baggaara mozhzhu giidi eexxiyossay diyagan motoreenne qassi asatikka coray giddoora uttiis. Itiyophphiyaa banddiraykka bollan shuchchaa bollan merettiis.

Hagee sintta baggaara nu be'iidi diyoove gitaa woykko lo"iyaa keettaa wolaytta giddon oosettidaaga gidishin ha baggaara beettiyaageeti qeeri naati bantta timirtte keettaa gelanassi biidi de'iyaageeti beettees. Timirtte leettappe karw baggaara keehi yuushshoy direttidaaga demmetees.

Daro asati ashuwappe sintta baggaara eqqidosona. Asgoykka Keehi lo"iya zo'onne qassi modhdho ashoti de'oosona. Bayzziyosan micettidi uttidosona shammiya asaykka de'es.

Daro gasttanne cima asay sintta baggaara wolayitta wogaa mayuwa mayidi ciraa maata malatiya ciishshaakka oyiqqidi eqqis. Guyye baggaara anjjettida daro asatikka de'oosona. Sinttaara etassi odoy aadhdhiiddi de'iyaba malates. Polotikaa sohuwa malates.

ero eziggiyaagetoo haika salettenna nuuni qassi sintta baggaara be'iiddi diyoogee walayttan daro maayoy bayzettiyoosaa qassi daro maayotaa biidi asaiy ba geesaara hanotaara ubbaa be'idi sikissiyoosaanne qassi agililootiya ubbaa ba nttaagaa xemmiyoosaa gidass sintta baggaara cora asati doosona.

Naa"u seeraa naagissiyaageeti bantta kushshiya oyqqidi eqqiddossona. Naa"ati qassi gaabiyaa maayidi etappe ushachchaaraanne hadrssaara eqqiddossona eti gidduwan de'oosona, shuchchaappe oosettida darjjatikka etappe guye baggaara de'oosona qassi keettaykka dumma dumma qalamiyan tiyettidi keexxettidaagee dees.

Hagee nu sintta baggaara demmidi de'iyoogee gamma gakkida asa woykko kawo oosanchcha malatees, ikka sintta baggaara asay diyaaba malatees. daro silxxana mala daro kiitaa asaassi aattiidi de'ees.

Cora so medoosatuppe miiza hariyaappe sintta baggaara heezzu asati eqqidoosona. Guyyeera keettay mittaykka de'ees. Dembbay walala gidaassa malattees.

wolayttan ha sohay keehi deretidanne qassi daro mitaa qommoti guutaa geessan qantta gidikkonne deriya bolan de'iyageta demeetees.

e wolayttan erettida yetta woykko wolayttan erettida baqqa a didi gaagga yaagiyo yettanchcha wolaytta gishshattassi darobaa yexxidaagaanne i qassi wolaytta wogaa maayuwaa maayidi puulattidi eqqidaagaa demmeeta.

Naa"u baaso haggaazaa immiyageeti ogiya giggissidinne ogiyappe buuraakka pittiidi hokkidi de'oosona. Qassi issi yelaga na'ay etappe ya baggaara gediyan hemettees, sinttaara keettaykka lo"o shuchchan keexxettidaagee de'ees, ogeekka shuchcha malaatees.

Daro aakkidi goyetttida goshshan paappayiya yaagiyo mittaa ayfee gakkanaassi biron boojiiddi de'iyagee de'ees. Appe giddo baggaara cora asay xelliiddikka hemettees. Ikka hayttay adil''e ciishshanne maata mala gidi uttiis.

eeno qassi ha'i nnun sintta baggaara demmid de'iyooge Wolaytta gumbbo santta getettiyaaganne qassi issi ya baggaara asaa kushe malatiyaagee eqidaaga be'ettees. wolayttan gumbo santta getettees.

Cora qommo daro caammati bayizettanaassi shiiqidaageeti sharan micettidosona. Dumma dumma meran boottan, karettan, adil'e ciishshaninne hara maata meran merettidaageeti de'oosona.

ha"i nuuni hagan misiliyaa bollan qassi demmiyoogeeti awaashe bankkiyaa oottiyaageeta woykko bankke keettan oottiyaageetanne qassi yooyoo gifaataassi woykko wolaitta wogaa gifaataassi giiguutida cora asati eqqidaageeta demmi etteesu.

Goshshaa oosuwa malates. Issi aayyiya sinttaara uttaasu. Ya baggaara daro goshshaa murutati de'iyageeti beettoosona. Qoodi baynnaageeti de"oosona be'iyogaadan uuttayi de'es badalaykka de'es hara harabati darobati ciishshata malatiyabati puulaa immiyabatikka doosona aayyiya sinttan barkka uttaasu.

Hageeti sintta baggaara ha'ikka nu aaggennan be'iiddi diyogee ayibee giyaba gidikko mittaa ayifetanne qassi mittaappe kiyida murutati woyikko ataakiltteti de'iyageeta be'eettes. Hegeetinne kaarootee des in qassi qayisireekka diyabaa malates qaare barbbaree des muuzee des in qassi paappayayikka des heggaadan hanidi daro ati doosona.

Hageeti sintta baggaara haiqassi nuuni demmii de'iyoogeeti toga miishshati corattidi de'iyaageeta beettassi eti aubiyaakkonne hegaa keni daruwaa erettana xayiyaabaagidikkonne malan ta qofi ode bullachcha mala biyaaba malatanan de'oosona. qassi onyeri hegaappe tu matanakka danddayees erettena.

Doozata geetettees e badalay sintta baggaara daruwaa e wolayttan erettiya katta. gakkidagee mashshaappe daruwaa sinttaw biidi gakkananiyaagee sinttan eqqidaba malattees.

daro maanaassi lo'iya hanotan ka'ida kattati masoopiyan yeechcha boli shiiqqi uttidosona. bambareekka de'ees.

orttodookisse ammanuwa ma; latees. daro asati bantta wogaadan maayuwa loytti maayidi baale malabatikka diyaba malatees.

Baaso limaatiya geetetees. qassi ogiyan cora makiinatikka de'oosona. mitatikka puulaa imanaassi giigidaageeti de'oososna.

daruwa aleeeqettidi keexettida keettay bola bagaara miyoobaynne uyyiyoobay xaafettis. asay kiyeessinne geleesi. ogeekka des.

heezzu asatikka goshshappe bettiyaa murutaa oyqqi oyqqid eqqidoosna. eti oyqqido murutay badalaa getettees. aaho goshshan zerettidi uttiis.

Issi bitanee shooqaa bollan eqqidi mittaa ayfiyaa oyqqidi xeelliidi de'ees. mittaa ayfeekka gakkana haniyaagee qassi gakkidagee biron puuttiidi de'iyaage cora qommoy gadiyaa bollan de'ees.

issi asaynne kaamee hemettanaassi giigida ogiyappe issi baggaara mittati dirssa malatiyageetinne qassi lo'o keexettida keettay shuchchan keexettidaage de'es.

Issi na"ay deretanaanidi ekkiyaa sohuwan Toophphiyaa banddiraa oyqqidi eqqis. Appe ya baggaara mittay yuushuwan dooddidi uttidaba malatees. Ikka keehi ufayttiiddi de'ees.

issi keehi goyettidinne madabetti uttida gadiyaa bollan gumbbo santtai woikko haittai issoi issuwaara gaitti uttido santtai lo77o hanotan diqqiidi de7iyaagee de7ees. etappe gaxaara woikko haahuwan mittaikka daruwaa dooddi uttiis.

Hagee ha'i qassi nuuni sintta baggaara demmiidi de'iyoogee wolayttan daro yettaassi asay go"ettiyo massaareti naa"ay issippe dumma dumma meran merettidaageta be'eettees. eta sunttay karaabiyaa geetettana danddayees.

haggeti ha'i qassi sintta baggaara uttidi beettiidi de'iyaageti dere asaanne so asaa geetettoosona. etikka wolaytta wogaa maayuwaa maayidi uttidaageta be'eettees. etappe attumaageti eqqidosona. maccaageti uttidi karaabiyaa baqqidi ufayttiidi de'oosona.

cora macca naati bootta mulxxa maayuwa maayidi bantta huuphiya yoshkaara duge yeddidi maartaara eqqidosona.

Naa'u yelaga naati bantta kiisiyan kushiya yeddiddi de'osonna. Etta matan mittayikka de'ees.

heezzantto kifiliya amarenya maxaafa tamaaretuyyo giigidaage gorddettidi uttiis. a giigissidaageetu sunttaykka a bollan de'ees. qassi I meretiddo maarotetta layttaykka a bollan xaafetiis.

eyaagee qassi hai nuuni sintta baggaara de'iiddi de'iyoogee aybbee yaagiyaabaa gidikko daro meran woikko dumma dumma meran oosettida asai bana woykko tiyiyoobata bana asay tiyoobata asa loyttidi pholayiyaanne sawettiyaabaati bayzettiyo sana gidanaba malatees sintta baggaara uttidi puulattidi asay xeellanaadan haani uttidaageeta demmi ettees

xawulaappe merettida zin"iyo alggaynne qassi a shammanaassi shiiqida cora asay amatan eqqidi xeelliyaagee de'ees ikka keehi puulattidoogaappe denddidaagan asay malaalettidi xeellees

Yettaa geetettees. naa"u naati naati issi attumanaranne issi yelaga macca na'eera yettay yexettishin wolaytta wogaa durssaa keehippe duriyoogee beettees. naa"ayikka keehippe ufayttoosonanne nunkka hagan duriyaakko giyoo amoy daana danddayees.

Issi na'iyaa banddiraa oyqqada eqqidaaro be'eettees. haraatikka qa issi na'ay wolaytta wogaa erissiyaa woykko malaata malatiyaabakka oyqqidaagee de'ees. cora asati qassi harati harati de'oosona. deree heeran de'iyaaba malatoosona ubbayikka.

issi na'ay ba som''uwaa genttidi eqqidaagaappe ya baggaara daro maayuwaa qommoti giigidaageeta ashungguluutiyaa mayzzidi shuchchaa bollan essidosona bayzettiyoosankka karee dooyade so baggankka cora maayoy diyaabaa malatees sintta baggaara hemettiyoosaykka de'ees

Tiraavelina travel tourism geetettiyanne immigraation geetettiyaaga malatees. sintta bagaarakka isi na'iya eqaasu

wolaytta wogaa kattay daro hanottan ka'idi giigidaagaa woykko kurkkupaa yaagiyoogee wolaytta wogaa kattay beetees

eruwaa inoomi qasi misiliyaa bollan demmiyoogeeti coro asati uttidi sintta baggadassi pate geetta waana kaalettiyaagee odiyoobaa siyoosona etekka kattaa mibeennaakkonne daro daafuri uttidaageeta hilssi giidi uttidi eezgiidi de'iyaageeta demmetees

daro xawoulaappe oosettida miishshati asay uttanaassi giigidi uttidaageeti de'oosona. etikka so giddon de'iyaaba malatoosona.

Daro attumanne macca xoosssaa qaalaa taamaari wurssidi anjjettidaageti bantta maayuwaa wurssidoogan erissiyaa maayuwaa maayidi ciishshaa oyqqidi woraqataakka banttagaa oyqqidi eqqidosona. etappe guye baggaara mittay doodettidaba malattees.

Woossa keettaa malatees cora asay gaabiyaa gaabiyaa qumaashidi sintta baggaara maaran lo"o utettaa uttiis. keettayikka asay uttanawu oydetuura daruwaa injetti uttiis. asaassi qoodi baawa. korintteekka oyqqidoogappe denddagan keehi lo"ees.

eno ha'ikka nuuni aggennan woikko xaralennan de'iidikka kassi be'i diidiyoogee e wolayttan e wolayttan qasi magaaziyaa yaagettiya miishata issibaappe issibaa qanxxanaassi maaddiya miishati bayzettanaassi ashshagettidi woykko ooratta gidiyoogaadan sharaa giddon de'iyaageeta demmeettees.

Issi cimmida maanuwaa aaway eqqidi asaassi tamaarissiidi de'ees. harati bantta gaabiyaa qumaashshidi uttidi i giyoobaa siyoosona. bollankka masqqale malatiyaabaykka de'ees. qassi xoossay geeshsha gidiyoogadan intekka geeshsha gidite yaagiyaa xuufee bolla baggaara de'ees.

Issi malaatay bolla baggaara kuwaasseekka merettidoogee barkka de'ees. A bollan xaafettidabaykka "bodditte katamaa" yaagiyaabay de'ees. Zo"uwan, karettaaninne boottan xaafettis. Yuushoy ubba muleera bootta.

lo''o giigi uttida kattay maasopiyaa bollan de'iyaaga demmeetees. coraa qommoy de'ees, hegetuppe amaridaageeti daabboy, buddenay, phuuphphulenne tushiyoobati barbbare malatiyaabati de'oosona. hara hara coraa katta qommoy de'ees.

Qorqqoruwaan keexettida cora zal"e keettati de'oosona. etappe sinttaara yaanne haa kanttiyoo ogettikka de'oosona. etikka dooyya doosona. maayoti cora qommuwaan de'oosona. sanqqayikka laameraagee adhdhi uttiis.

Issi aakkida gadiyaan dumma duma zerettati zerettidi gakkidi de'iyaageti de'oosona. leemissuwaassi badalati muuzzeti qassi uuttatikka de'oosona. eta yuushshuwaan hara hara mittatikka doodetti uttidosona.

Cora orttoodokise ammanuwaa kaalliyaa asay ba maayuwaa maauywaa maayidi kutaakka hashshiyaan yeggidi uttiis. qassi etappe ya baggaara keettatinne asay shemppaanaassi kuwatikka de'oosona. sintta baggaara odettiyaabay diyaaba malatees. ubbaykka hayttaa immidi ezggoosona.

Hageetti qassi nuuni be'iyoobatti meretta imottatti biittati qassi dumma dumma puulabatti de'osonna.

hagee nuuni qassi ay sintta baggaara misiiliyan xeellidi de'iyoogee sintta baggaara cori yalaga naati ispportiyaa oottidi de'iyaageetanne qassi bantta bollaa payatettaassi giidi pushi afiyaa yaagiyoogaa oottidi de'iyaageeta guye baggaara mittaikkadiyaagaa woikko etappe issi issi baggaara keettayikadiyaagaa be"ette

issi bitanee goshaa murutaa muruttisiyaagee ba puuttiya matan uttidi oottidi de'ees. hankkooti ha bagaara ubbaykka eqqidosona.

Daro meran merettida caammati bayzettiyoosan sharaan hiixettidi laalettidi uttidosona. etikka boottan karettaani maata meerani adil"e ciishsha meraani dumma dumma meran merettidosona. etappe sintta baggay biitta malattees.

Oduwaa malattees, issi gastta bitanee eqqidi asaassi ba oduwaa ekkidi odiyoo man"iyaan shiiqidi eqqidaagaa be'eettees. ikka kawo oosanchcha malattees.

meretettaa heeraa malates. daro haattati xoqqa saappe duge sa'awu goggiyageeta be'eettes. cuwaakka qassi cuwattoosona. daro woratikka etappe issi issi baggaara de'iyaba malatoosona. zannaqaassikka daruwa go'aa immoosona.

Cora miyyo katta qommoti lo''o giiguwaa giigidi bootta mulxxa saynniyaa bollan de'iyaageeti beettoosona, etikka maanassi shiishshidoba malatoosona, keehi lo''i uttidoosona.

Hagee sintta baggaara beettiyaa naa"u asati issoy karexxi ekkananiyaagee wolaytta gidana danddayees, hankkoy qassi bootta woykko kareppe yiida paranjja gidanaassi danddayees. ee etikka qassi wolaytta wogaa maayuwaa maayidi ee wolayytta gishshatassi wolaytta.

issi na'ay cora mizzaa bootta zo'onne caccara mizaa laaggiiddi barkka hemettiyaagee de'ees wogga ogiyan appe ushachchaaranne haddirssaara deretinne deriya bollan cora qommo mittati de'oosona.

Daro wolaytta asay kattaa kattanawu go"ettiyoo mexeqelee heezzay tamaa woykko coociyaa matan eqqidagee de'ees. mittaykka taman zurgettidi uttiis. hagaa medhdhiyaageti kushe hiillanchchata geetettoosona.

Issi zo'o boora aakimme marppiyan caddidi de'ishin naati booray guppenna mala giidi oyqqidosonna qassikka boora mittan qachchidosonna

daro qommo puulaa immiyabati issisan uttidosona. eta wottiyo qassi xawulaappe oosettidabayikka de'es. eti kushiyan tiyettiyobay cora qommuwan merettidaageeti de'oosona.

issi karetta xuma garawiya buuraa giddon yaanne haanne hemettawusu. ippe sintta baggan daro mittatinne dumma dumma hara maatatikka de'oosona.

Infrastkkchchriya getteetes. Issi keettay puula hanotan keexettiddaage beetees. A matan daro doozzay puula immiyagetti de'ossonna.

wolayttan asay darobaassi go7ettiyo kaltta ayfee mashshay, zaabbee, doomay, billamay, hegaanne hegaa malatiyaabati shiiqqidaageeti bayzziyoosaaninne shammiyoosan doosona. daro asati xeelliidi de7oosona oyqqoogaappe denddidaagan.

meretetta heeray lo'idio daruwa puulatti uttidaagee assi haattayu hara qassi mitaa qommoti yuushshuwan uttidaageeti keehi be'anaassi lo'idi de'oosona.

Naa"u yelaga attuma naati wolaytta wogaa maayuwa qumaashshidi eqqidosona. Etappe guyye baggaara daro worati puulattida mittatikka de'oosona. Eti naa"aykka wolaytta wogaa qophiyaakka wottidosona.

Naa"u buuxan keexettida keettay de'iyaagappe issi keettassi penggiyaa so asaykka de'iyaaba malatees. guye baggaara ataakilitetti zeridobati de'iyaaba malatoosona. qassi etappe guye baggay derenne mittaa maayi uttiis.

Sintta baggaara ha'ageeti eqqidi beettiyaageti tohuwaa kuwaasiyaa kaa'iyaa kaasanchchata malatoosona. etikka bantta e eta dummayiyaa malayaa maayidi giigidi ka'aanassi uttidaageta woykko eqqidaageta be'eettees.

Cora attuma asay wolaytta wogaa maayuwaa maayidi eqqidagappe sintta baggaara macca asay irzxuwaan maataa bollan uttidi kaa'oosona. Bantta yoshkkara huuphphiyakka daddisidosona. Etappe ya baggaara ya baggaara mittay keettatikka de'ees.

Cora isporttiyaa oottiyaa yelaga naati uttidaagetinne qassi etappe baggay eqqidaageti de'oosona. eti uttidosayinne eqqidosay maataa bollana gidoshin etakka daruwaa mooriyaasa gidenna.

Issi woggaa aaho ogiyaan kaamee eqqiis. appe ushshaaranne haddirassaara mittatikka de'oosona. asay tohuwaan baanawu giigida ogetikka de'oosona.

wolayttan hayile hooteliyaa erissiyaa malaatay bolla baggaani naa"u qommo xuufiyaan kaqettidi uttis. appe ushshachcharanne haddirssaara bootta meray de'ees. giddoy zo'o suuttaa malattees.

issi zal'e keettan bayzziyobati daaboti keekke giyoobati mal'uwan giigidaageti de'oosona. issi macca na'iya soo shamanwu gelaydda de'iyaarakka de'awusu. bolla bagan daaboy de'iyoogadan bessiya erisoykka xaafetti uttiis.

hagee qassi sinttabaa gaaramui be'iiddi de'iyo ge'ai be'iyaagiyaabi dikko e puulayyoobata malatoosana. dumma dumabatun heeraa woykko keettaa yuushuaa gidin keettaa gidin puulayyoobati wolaitta giddon daro badi bonchchattidaageeti de'oosana. giyoogaa issi kushee issi bagga rayiidi oiqqidi be'iidi diyaaba malatassi shamettiyo santtoosana giyoogaa.

maayoti bayzzanassi lo''o hanotan dumma dumma qottan giigidaageeti sintta baggaara sa'an eqqidaageeti beettoosona. bayzziyoosan de'iyaaba malatoosona. cora qommo maayoti de'oosona.